Madhokodheya anoshandisawo dzimwe nhumbi dzavanoita kuti paya pavanenge vachinorapa vanhu vanorwara ngehosha dzakasiyana siyana kuti hosha idzodzi dzisakwanise kutapukira dzichienda kwavari.

Tinoda kuti mukupona kwedu kune zvirwere zvakasiyana-siyana, zvinopona mundau dzetinenge tiri nekudaro tinofanira kugaravo takashambidzika. Kuita kuti hosha idzi dzisatibata.

Vantu kana vakange vanzwe nyama dzavo dzichipanda, ngatiendewo kuzvibhedhlera zviri pasinde nesu kwetinokwanisa kunohloyiwa pamwe nekupiwe mitombo inoita kuti matenda adarike.

Mundau dzetinogara tinofanire kusise kugarawo tichishambe nyara mushure mekunge tapedza kushandise zvilavha kana kushambe nyara tisati tarya zvikhafu izvo zvinoite kuti tizvichengetedze kubva kumahosha akasiyana siyana.

Tinoona kuti mukugara kwedu kunewo zvirwere zvakasiyana siyana izvo zviri kutekeshera pasi rino. Asi tinoziya kuti ngedzimweni nguva tinofanirwa kuti ndau dzatinogara dzinge dzakahlamburuka izvo zvinoita kuti hosha idzi dzisatibata.

Mukupona kwedu tinoona kuti zvirwere zvinoti shaishira maningi kudai ngeku mabasa kwedu kwatinoenda zvirwere zvakaita se mikuhlani kana ukange warwara nge hosha iyi kana kubasa chaiko aunasi kusanda zvakanaka nekuti unenge uchizwa magoyana mwiri weshe.

Tinoona kuti nekupanda kwedu tinoona matenda akasiyana siyana asi amweni matenda tinoona kuti tese tinenge tamaunza nekuti tinenge takorera kushamba nyara paya patinenge tichida kurya zvakanaka.

Tinona kuti hosha zvirwere zvekuti vantu havafaniri kudakarira kurwara maningi. Ngekuti ukaona varwara ngehosha dzimweni dzinogona kutokuuraya iveve uchada kupona panyika. Saka tinofanira kugara tichizvichengetedza kubva kuhosha dzakasiyana-siyana.

Vantu kana tikange tarwara kana techizwa nyama dzedu dzeipanda akiti woye ngatirumbe -rumbe tiende kuzvibhehlera zviripasinde nesu kuti tikwanise kopiwa mitombo yekuti tipone tigare takahlamburuka.

Ndinoona kuti muzvibhehleya madhokodheya vavakudhlokawo hembe dzinoita kuti kana vakange vachirapa munhu angangodai achirwara ngehosha yaanenge achirwara nayo isatapukira kuenda kwavari.

Muntaraunda dzatinogara tinosiso kugara tichichengetedza ndau dzedu kuti dzigare dzakati mboryo. Izvo zvinota kuti tisabatwawo ngematenda akaita sana korera.

Ngedzimweni dzenguva tinoona kuti muntaraunda mwatinogara tinofanira kugarawo takashambidzika. Uye kana tikanzwa panenge pachibaya-baya mukati mwemushuna dzedu tinofanira kunoona madhokodheya kuti vange vechitihloya kuti tikwanise kupiwa mitombo inoita kuti hosha iyi ipere.

Muntaraunda metinogara tinoona kuti munofanira kuwanikawo zvibhedhlera, izvo zvinoita kuti kana tikange tawirwa ngedenda, tikwanisewo kukwanisawo kuwana rubatsiro pasinde, pasina kuhamba mumango wakareba.

Mumatundu edu eshe atinogara munofanirwa kuwanikwawo zvibhedhleya izvi zvinoita kuti vandu vaya vanenge vachizorwara ngematenda akasiyana siyana vakone kuhamba vachienda pasinde kuti vanokwanisa kubatsirwa kuti vapore.

Mumatunhu mazhinji tinoone kuti munowanikwawo zvibhehlera izvo zvinenge zvichirapawo anhu anenge achirwara nematenda akasiyanasiyana kuti anhu aya aksire kupona.

Tinoona kuti mundau dzedu dzetinogara munofanira kuvanikwavo zvibhedhlera. Izvo zvinoita kuti kana vantu vakarwara vanorumba vachiendapo pasinde pavano kwanisa kubetsereka, uye munofanira kuvanikavo zvibhorani. Izvo zvinenge zvichiburisa mvura yakachena zvisingarwarisi.

Tinoda kuti mundau dzatinoponera munofanira kunge muine zvibhedhleya izvo zvinoita kuti kana tikange tawirwa nedenda atizohambi mumango mukuru kuti tikwanise kuonowona dhokodheya akwanise kutirapa.

Vantu vanofanira kugara vachifundiswawo pamusoro pehutano hwendxondo izvo zvinoita kuti vagare vachizvichengetedza kubva kuhosha iyi nekuti inokanganisa kupona kwavo.

Hutano hwenxdondo hwakakosha kuti vantu vagare vachi fundiswa pamusoro paho. Izvo zvinoita kuti vantu vasazorasikirwa ngeupenyu mune ramangwana ravo.

Hutano hwendxondo hwakakoshawo kuti vantu vagare vachifundiswawo pamusoro pahwo kuti vagare vachiziya kuti vanofanira kudini kuti vasabatwa ngedenda iri nekuti rikadzimara rakubata ere, wotoziya kuti upenyu hwako hweshe hwatova mushango.

Hutano hwendxondo hwakakosha kuti vantu vagare vechifunda ngezvawo izvo zvinoita kuti tigare takazvichengetedza kubva kune hosha iyi. Uye futi zvinoita kuti ramangwana redu rirambe rakajeka.

Hutano hwendxondo hwakakosha kuti vantu vagare vachiziva pamuso paho. nekuti tinoona kuti vantu vanenge vachirwara ndxondo wakawanda maningi mumapato umo. Asi unotoona kuti muntu uyu upenyu hwake hwanangwana hwatopata.

Hutano hwendxondo hwakakosha kuti vantu vagare vachifundiswa pamusoro pahwo nekuti muntu akadzimara ndxondo dzake dzashata akhiti woye tinoona kuti inongova batai batai asi muntu anogona kutonge akuhamba asina kupfeka pamwe pacho achihamba asina kusimira achibhuya ega.

Eya mumantaraunda atinopona tiri ,tinoona kuti vantu vanorwarawo ngezvirwere zvendxondo vakawanda maningi. Ngekudaro tinofanira kugarawo tichitofunda, kuti tiziye kuti chinoite kuti anu aya adai chiini, uye isisu tisakwanise kuwirwawo ngedenda rakadai ngeiri..

Utano hwendxondo hwakakosha kuti muntu agare vachinongororwa pamusoro pahwo. Izvo zvinoita kuti vagareqo ndxondo dzavo dzigare dzakahlamburuka uye kuita kuti ramangwana rako rirambe rakajeka.

Hutano hwendxondo hwakakosha kuti vantu vagare vachi kuchengetedza nekuti ukadzimara wabatwa nedenda iri wotoziva muti upenyu hwako hwese hwatopata.

Mundau dzedu dzatinogara tinoona kuti munofanira kugarawo muriwo ndau dzakahlamburuka uye dzisingaoneki tsvina iyo inozokonzeresa kuti tikwanise kusangana nematenda akasiyanasiyana anosanganisira ana korera.

Kuwakwa kwezvibhedhlera mundau dzedu dzatogara chinhu chakanaka maningi izvi zvinozoita kuti atizohambi mumango wakareba maningi kuti nditokwanisa kuonana nanachiremba kana madhokodheya.

Eya muzvibhedhleya taakuona kuti mavanewo zvihlayo izvo zvavakushandiswa ngeantu anenge achirwara ngematenda akaparadzana apa vanenge vachizvishandisa vakaemera kuti madhogodheya azouya kuzovarapa.

Mundau dzatino gara tinoona kuti muno wanikwawo zvi bhedhleya izvo zvino shandiswa nge antu kuti vakwanise ku endeyo vachino kwanisa kurapwa matenda avanenge vechi rwara navo kuti vakasire kupona.

Mundaraunda dzetinogara tinoona kuti mavakuwanikwawo zvibhedhlera zvinorapa antu angangodai echirwara ngema tenda akasiyana siyana izvi zvinotibatsirawo kuti hatichahambi mumango wakareba kuti tiende kuno ongororwa nganachiremba pamwe nekupiwa mitombo inoita kuti tikasike kupora

Mundau dza tinogara muno fanira kugarawo muine zvibhedhlera zvaka wanda wanda izvo zvinoita kuti vantu vasa hamba mu mango wakareba kana vakange va wirwa nge denda.

Nedzimweni dzenguva, anamai kana vakange vachizwa mishuna dzavo dzichipanda, vanofanirwa kuenda kuzvibhedhlera zviri pasinde navo, uko vanohloyiwa pamwe nekupiwa mitombo inoita kuti mishuna yavo ipone.

Kuakwa kwezvibhedhleya mu mundau dzedu dzatinogara kwakanaka yaampo uku kunoita kuti vantu kana vakange vawirwa ngematenda akasiyana siyana avazohambi mumango yakareba kuti vakwanise kunohloiwa ngemadhokodheya vakwanise kupona .

Mundau dzetinogara munofanira kuwanikwawo, zvibhedhlera izvo zvakasiyana-siyana, zvinoita kuti kana tikange tawirwa ngematenda, tinofanira kurumba teiendeyo, kuti madhokodheya akwanise kutirapa, tikasire kupora.

Munharaunda nemundau dzatinogara tinoona kuti munosise kungewo muine zvibhedhlera izvo zvinoita kuti vantu kana vakange vawirwa ngedenda vanorumba vachiendayo kuti vakwanise kundorapwa ngemadhokodheya vachipona ngekukasira.

Muzvibhedhlera tinoona kuti maanewo mudziyo iyo inoshandiswa ngemadhokodheya apo pavanenge vachiripa antu kuti antu aya akasire kupona apetuke kumakanyi kwavo kunokumana nehama dzavo.

Mumatunhu edu eshe atinogara munofanira kungevo muine zvibhedhleya. Izvo zvinoite kuti vantu vakange varwara ngematenda akasiyana-siyana vanoendayo vachinohloiva ngemadhogodheya. Pamwe nekupiwa mitombo inoita kuti vapone.

Mundau dzatinogara mufanira kuwanikawo zvibhedhlera izvo zvinenge zvine madhokodheya akasiyana siyana uye zvinoita kuti kana tikange tahwirwa nedenda tinorumba tichiendeyo kuti tinobatsirwa tikwanise kupora.

Munharaunda dzatinogara, wakomana newasikana wanofanira kuendawo kuzvikora iyo wachinofunda kuzorapa wandu pamwe nekuzoitawo madhokodheya kuitira kuti ramangwana redu ndiwo wachazodiwawo madhokodheya anenge echizorapa andu, anenge achirwara nematenda akasiyana siyana.

Vakomana nevasikana vakuendawo kuzvikora uko vanenge vachifundira kuita mabasa akaita sekuzorapawo antu muzvibhedhleya kana kuita madhokodheya anenge achipa anhu mitombo inoita kuti akasire kupona .

Vantu vanosise kugarawo vachifundiswa pamusoro pehutano hweantu, izvo zvinoita kuti vantu vanenge vafundiswa pamusoro peutano hweantu, vazokwanisa kuzovawo vanamukoti nemadhokodheya emangwani.

Vantu vanofanira kufundiswavo kushandisa midziyo dzavayo mazuva ano. Idzo dzinohloya vantu kuona kuti ngazi yavo ingangodai isina hosha ere ingangodai ichipona irimwo.

Vakomana nevasikana mukukura kwavo vanofanira kuendawo kuzvikora iyo kwavanenge vachifundira kuzorapawo antu muzvibhedhleya zvakasiyana siyana uye kuita kuti mune ramangwana redu madhokodheya asazotamika.

Eya mukupona kwedu tinoona kuti patinenge tichihamba mumapato umwo, ngedzimweni dzenguva tinosangana navo vantu vanenge vakabata zvimapepa zvinenge zvakanyorwa. Zvichibhuya ngezveutano kuti vantu vanofanire kugara vachichengetedza ntaraunda dzavo kuti vasabatwa ngematenda.

Mundau dzatinogara tinoona kuti madhokodheya nanamukoti vanomboita vachigumeyo vachifundisa vantu kuti vanofanira kudini kuti vasabatwa ngematenda.

Kuvakwa kwezvibhehlera kwakakosha maningi, muntaraunda dzatinogara, nekuti tinoona kuti ngedzimweni dzenguwa vantu avachahambi mumango, wakareba vachienda kuzvibhehlera kuti vanokwanise kunopiwa mitombo pamwe nekurapwa nana mukoti.

Tinoona kuti muzvibhehlera zviriyo mazuwano mwanewo midziyo iyo yavakushandiswa ngavanthu vanenge vachinzwa nyama dzavo kupanda, kuti madhokoteya akwanise kuvaonera pasinde navo uye kuti vakasirewo kuzopona.

Munharaunda dzedu dzatinogara tinoona kuti munofanira kungewo munewozvibhehlera izvo zvinoita kuti vantu kana vakange vawirwa ngedenda vanoendayo vachinopiwa mitombo inoita kuti vaksike kupona.

Kuvakwa kwe zvibhedhlera ku ndau dzaka paradzana kwakanaka yambo ende tinozvi kudzira kuti hurumende yedu irambe ichidaro padoko padoko kuitira kuti antu akange azo wirwa ne matenda haazo hambi nepakuru pakareba kuti vakwanide kuenda ku chibhedhlera.

Tinoona kuti mumatundu edu atinogara munowanikwawo zvimbehleya zvirikubatsira antu anenge achirwara ngematenda akasiyana siyana pasina kuhamba mumango wakareba kuti vanokwanisa kusangana nemadhokodheya nana mukoti.

Mundau dzetinogara munowanikwawo zvibhedhlera izvo zvirikuti vanamai vanoenda nerumbwana ikweyo apo rumbwana dzinenge dzipuwa mitombo iyo inoita kuti dzisakasire kubatwa ngematenda.

Mundau dzatinogara munofanirwa kugara muchionekwa zvibhedhlera zvinenge zviripasinde nesu izvo zvinoita kuti nenguva yatinenge tawirwa denda atizohambi Durango wakareba kuti tikwanise kunoona vanamukoti vatibetsere .

Muntaraunda matinogara tinoonawo kuti mavakuwanikwawo zvibhedhlera izvo zvavakushandiswa kurapa vantu vanenge vachirwara nematenda akasiyana siyana kuti antu aya akasire kupona.

Mazuwa ano tinoona kuti zvibhedhleya zvawanda. Zvimwe zvava zvapadera izvo zvinoita kuti kana muntu akange asvika achirwara nedenda gurutu ravasingakwanisi kunge vachikurapa apapo vanokupai mishonga yekuti vanokuendesai kune chimwe chibhedhlera chinokwanisa kukurapai.

Kuvakwa kwezvibhedhlera mundau dzatinogara kwakakosha maningi izvi zvinoita kuti tisazohamba mumango wakareba techiyenda kundotsvaka madhokodheya kuti tibatsirwe matenda atange tasangana nawo mukupona kwedu.

Mundau dzatinogara munofanira kungevo muine zvibhedhleya. Iyo kunoenda vantu vaya anenge achizwa kuti mushuna dzavo hadzisikuita zvakanaka dzinenge dzichipanda .Apo vavoenda kunohloiwa pamwe nekupiva mutombo inoita kuti vakasi inoita kuti vakasire kupona.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvawandawo mazuwa ano. Uye pamwe pacho tinoona kuti muzvitoro umu zvinowanikwawo pasinde nezvibhedhleya, nekuti ngedzimweni dzenguwa muzvibhedhleya umu munenge musina mitombo yakakwana. Saka madhokodheya anonyorera antu anenge achirwara kuti varumbe pazvitoro izvi vakwanise kutenga mitomboyo kuti vakasire kupona.

Vantu kana akange varwara ngematenda unoenda kuzvibhedhleya zviripasinde. Vachinohloiwa nemadhogodheya kana muzvibhedhleya umu musina mutombo vanonyorerwa matsamba ngemadhogodheya. Voendavo kuzvitoro zvinotengesa mitombo vonotenga iyoyo.

Tinoona kuti mundau zhinji munowanika zvibhehleya munowanikwawo zvitoro zviya zvinotengesa mitombo ngekuti madhokodheya dzimweni dzengjwa vanotinyorera mitombo kuti tizotenga kuzvitoro zvinenga zvietengesa mishonga iyi inoita kuti tikasire kupona.

Mitombo yekutakana kana kurumba vakanzwa nyama dzavo dzavo dzeipanda kunyanya magodo avo achiitasenge aazi kumira zvakanaka vanofanira kuendawo kuzvibhehleya vondohloiwa ngemadokodheya kuti vakwanise kuona kuti pangazwinyi kuti vakwanise kupora

Vantu kugara nekugara kwedu tinofanira kugara tichienda kunovhenekwa, koonekwa kuti munyama mwedu amungangodai muine hosho ere ingandodai iri kupona irimwo ngekudaro tinofanira kugara tichiienda kovhenekwa kuti kana ikaonekwa irimo hosha iyi tobva tapiwa mutombo wekuti ipere .

Eya muzvibhehleya tinoona kuti mawanewo nemitombo dzakangsiyana siyana idzo dzinorapawo hosha dzakasiyanasiyana kuti vantu vakasire kupona vaende kunokumbana nehama dzavo kumakanyi kwavo.

Eya kana tikazwa mishuna yedu ichipanda ngatisa siya zvakadaro ngati rumbeyi ku zvibhedhleya zviri pa sinde tino hloyiwa ne madhokodheya kuti tikwanise kuwanirwe mitombo inoita kuti tipone ngekuti apana anoda kuti nyama yake igare yeipanda.

Ngedzimweni dzenguwa mukupona kwedu vantu vaya vanoita zvekukaba bhora vanofara kungewo vaine zvihlobo zvavanofanire kugara vakadhloka izvo zvinoita kuti vasakuwara uye futi kuti kana vakange vakuwara azvinyanyi kuzoashatira mukati mwemagodo awo.

Mukupona kwedu tinosisa kugarawo tichienda kuchibhedhlera apa patinenge tichindohloyiwa kuonekwa kuti ngazi yedu aina hosha ere uye kuti yakachena ere kana ikaonekwa ine hosha tobva tapiwa mitombo uyo unoita kuti hosha iyi ipere isati yakura.

Eya tinoona kuti vantu vanenge vachiitawo zvimijaho zvakasiyana-siyana ,izvo zvinoita kuti mishuna dzavo, dzigare dzakahlamburuka ,uye kuti vasakasira kungobatwa ngematenda.

Mukupona kwedu tinofanira kugarawo tichienda kuzvibhehlera zviri pasinde pedu tichinohloyiwa kuonekwa kuti ngazi yedu ichiri yakachena here. Uye hapangangodai pasina here hosha ingangodai ichipona irimwo.

Mukupona kwedu tinoona kuti antu anenge akakuwara marenje vanopiwawo midziyo iyo yavanofana kushandisa kuti vakwanise kuhambawo zvakanaka sezvinoita amweni.

Muntaraunda mwedu mwatinogara tinofanira kugaravo makashambidzika izvo zvinoita kuti tisangobatwa ngehosha dzakasiyana-siyana. Dzingangodai dziri dzemundani dzinokonzereswa nekusai geza nyara kana tabva kushandisa zvimbuzi.

Muzvibhedhlera zveriyo mazuwaano mazuvano tinoona kuti mavakuwanikwawo midziyo iyo dziva kushandiswa ngema dhokodheya apa pavanenge vachihloya vantu vange vachirwara ngehosha dzakasiyana -siyana kuti akwanise kuona kuti muntu ungangodai achirwara hosha iri.

Muzvibhehlera tinoona kuti madhogodheya vavanewo michini dzakasiyana-siyana idzo dzavavakushandisa kuona kuti antu anenge achirwara ngedenda rakadini uye vangada mutombo wakadini kuti vakwanise kukasira kupona.

Mazuva ano tinoona kuti muzvibhehleya makuonekwaeo midziyo inoshandiswaeo ngemadhokodeyakuhloya vantu vanenge vaendayo ngematenda akasiyana siyana kuti vakasire kupora.

Mukupona kwedu tavakuona kuti mazuwaano kwavanewo midziyo yavakushandiswa ngemadhogodheya kuhloya antu anenge achirwara ngematenda akasiyana-siyana kuti vakawanise kuziva kuti vovapa mitombo yakadini kuti vakasire kupona.

Eya mundau dzetinogara munowanikwawo zvibhehleya izvo zvine michini inohloya vantu kuti vange vachionekwa kuti ngazi yavo ingangodai isina hosha ere ingangodai ichipona irimwo.

Muzvibhedhleya munowanikwawo midziyo yakasiyana -siyana iyo imwe yacho inoshandiswa kuisa mimwe mitombo iya inofanira kugara iri panotontorera nekuti ikazoita panodziirira inobva yazotadza kushanda zvakanaka.

Vantu vanofanirawo kugarawo vachienda kuzvibhedhlera zviri pasinde navo apo pavanenge vanzwa nyama dzavo dzechipanda kuti vanokwanisa kunopiwa mitombo yoita kuti vakasire kupona .

Tinoona kuti hurumende yedu inenge ichiaka zvibhehleya zvakawanda mumandaraunda Ari kure nemataundi kuitira kuti antu vanenge variyo kana vachinge vairwara vanokwanisa kuhamba kuenda pasinde vanokwanisa kurapwa.

Midziyo inoshandiswa muzvibhedhlera iyo inoshandiswa kuongorora ngazi yemuntu kuonekwa kuti inenge isina hosha ere irikurarama irimwo. Kana vakaiona vanofanira kubva vakupa mitombo iyo inoita kuti hosha iyi ipere.

Tinoone kuti zvibhedhleya zvavayo mazuvano, vantu vava kuyendayo apo vanenge vachindohloyiwa kuonekwa kuti ngazi yavo pamwe nemiiri wavo hausati wabatwa ngehosha here, uye kana vakaonekwa vaine hosha yavanenge vanayo vopiwa mitombo ineenderana nekuti hosha yavangadai vabatwa ndeiri, uye voita sei kuti ipore.

Tinoona kuti nedzimweni dzenguwa kunewo zvibhehlera izvo zvinenge zvine michini inoshandiswa kuongorora vantu vanenge vachi rwara ngematenda akasiyanasiyana kuti vangangodai vachirwara ngedenda rakadini uye rinoda mapilizi akadini kuti denda racho ridarike.

Mundau dzatinogara munofanira kugarawo muchiwanikwa zvibhedhlera izvo zvinenge zviine michini yakasiyana-siyana inoshandiswa kuhloya vantu vanenge vachirwara ngematenda akasiyana siyana uye ichivabatsira kuti vaziye kuti muntu uyu angangodaro achirwara ngedenda riri.

Tinoonawo kuti mazuwano muzvibhedhlera mavakuwanikwawo midziyo iyo inoshandiswa kuongorora vantu vanenge vauya vachirwara ngemitombo yakasiyana siyana uye kuti vakwanisewo kuziya mitombo yavanokwanisa kuvapa kuti vakwanise kupona.

Anamai vanenge vakazvitwara vanofanira kuendawo kuzvibhedhlera vechinohloiwa kuonekwa kuti rumbwana dzinenge dziri mundani mwawo dzakagara zvakanaka here. Uye kuti pavanozobara vanobara mwanai, angave mukomana here kana kuti musikana.

Anamai vanofanira kurambawo vachienda kuzvibhedhlera zviri pasinde navo apo vanenge vachienda nerumbwana dzavo dzechinopiwa mitombo iyo inoita kuti dzisabatwa ngehosha ngekukasira.

Anaana mai vanenge vainemimba vanosisa kugarawo vachienda kuzvibhedhlera zviripasinde ,iyo kwavanoenda kunohloyiwa kuti vakwanise kuonekwa kuti chana chinenge chirimundani chinenge chakagara zvakanaka here.

Vanamai vanofanira kugarawo vachienda kuzvibhe kuzvibhedhleya zviri pasinde, vachinoenda nerumbwana dzavo, dzichinohloiwa pamwe nekupiwa mitombo, iyo inoita kuti rumbwana idzi, dzisabatwa ngematenda mukupona kwadzo.

Wna mai vanenge vaine arumbwana kana vanenge vaine mimba vanofanira kuendawo kumadhokoteya vachinohloiwa kuonekwa kuti mwana angangodai ari mwundani mwavo akagara z.vakanaka ere

Vana mai vanenge vane mimba vanosisa kuendawo kuzvibhedhleya iyo kwavano kwanisa kunobarira uye kuti vanokwanisa kuendawo nerumbwana dzawo kuti dzinobairwe mitombo inoita kuti dzisakasire dzabatwa ngematenda.

Mumatunhu matinogara, anamai vanosisa kugarawo vachienda kuzvibhedhlera zvinenge zviri pasinde, apo vanenge vachinohloiwa ,vana vanenge vari mundani mavo, kuti vakagara zvakanaka here.

Muchibhedhlera tinoone kuti mune midziyo idzo dzavakugadzirwa. Dzinoshandiswa kuhloya antu anenge achirwara ngematenda akasiyana siyana dzichishandiswa nemadhokodheya kuti vakwanise kuziva kuti muntu uyu anenge achirwara ngedenda rakadai unofanira kupihwa mutombo uri kuti akasike kupora

Muzuvaana tinoona kuti madhokoteya ati wandewo iyo midziyo iyo yavava kushandisa kuhloya antu anenge achirwara ngehosha dzakasiyana-siyana kuti antu aya akasire kupona.

Nedzimweni dzenguva tinoonawo kuti muzvibhehlera mwazara midziyo iyo inoshandiswa kupa antu aya anenge akuwara marenje awo kuti akwanise kuhamba zvakanaka apo vachiemera kuti madondoo avo akwanise kupora.

Mazuwa ano tinoona kuti kwaanemidziyo iyo yakasiyana-siyana yavakushandiswa ngemadhogodheya apo pavanenge vachirapa vantu vanenge vachirwara ngehosha dzakasiyana-siyana kuti vantu ava vakasire kupona.

Muzvibhedhleya tinoona kuti maanewo midziyo iyo ingangodai yakaita sezvihlayo, izvo zvinosise kugara antu apo pavanenge vechihloyiwa ngemadhokodheya matenda avo evanenge vechirwara nawo.

Mazuva ano tinoona kuti madhokoteya avanewo midziyo dzavakushandisa kurapa hosha dzakasiyana siyana uye midziyo iyi dzimwe dzacho dzinoita kuti antu akasire kupora.

Midziyo inoshandiswawo ngemadhokodheya pakuhloya vantu vanenge veirwara ngematenda akasiyana-siyana kuti vakawanise kuziya kuti muntu uyu ungangodaro eida mutombo wakadini kuti akasire kupona.

Midziyo inoshandiswa muzvibhedhleya ngemadhogodheya nana mukoti apo vanenge vachishandisa kurapa antu. Anenge echirwara ngematenda akasiyana-siyana, kuti vakasire kupona.

Madhokodheya nanamukoti vanewo midziyo yavo yavaakushandisa kuzvibhedhlera umo. Iyi midziyo iyi inenge ichivabatsira paya pavanenge vachirapa vantu vanorwara ngezvirwere zvakasiyana-siyana kuti vakasike kupona.

Muzvibhedhlera tinoona kuti makuwanikwawo mudziyo iyo yavakushandiswa nemadhokodheya apo pavanenge vachirapa vantu anenge achirwara nematenda akasiyana siyana, angangodayi ari matenda emazino kana emadziso.

Muzvibhedhera tinoona kuti mavakuwanikwawo midziyo iyo yavakushandiswa nemadhokodheya kurapa hosha dzakasiyana-siyana uye midziyo iyi ngedzimweni dzenguwa inotobatsirawo madhokodheya kuti vaziye kuti muntu uyu angangodai achirwara nehosha yakadini.

Midziyo yavakushandiswavo muzvibhedhleya nemadhogodheya apo pavanenge vachishandisa michini iyi kurapa antu. Anenge achirwara ngematenda akasiyana-siyana kuti vakasire kupona.

Tinoona kuti muzvibhedhleya makuvanikwavo midziyo iyo yava kushandiswa nemadhogodheya. Apo pavanenge vachirapa vantu vanenge vachirwara ngematenda akasiyana-siyana, kuti vakasire kupona.

Ndinoona kuti muma muzvibhedhleya mavakuvanikwavo midziyo yakasiyana-siyana iyo yava kushandiswa ngemadhogodheya. Kurapa vantu ava vanenge vachirwara ngematenda akasiyana-siyana.

Midziyo inoshandiswa ngemadhokodheya muzvibhedhlera apa vanenge vachishandisa kurapa vantu vangangodai veirwara nehosha dzakaparadzana uye kuti vakwanise kuita basa ravo ngekukasira.

Midziyo yavakushandiswavo muzvibhedhleya ngemadhogodheya. Apa vanenge vachishandisa kurapa vantu anenge vachirwara ngehosha dzakasiyana-siyana, kuti vakasire kupona.

Midziyo inoshandiswawo ngemadhokodheya apo pavanenge vachirape antu anenge achirwara nematenda akasiyana siyana kuti vantu ava vakasire kupona vadzokere kumakanyi kwavo.

Midziyo inoshandiswa ngemadhokodhera nana mukoti muzvimbehlera apo vanenge vachishandisa kuona kuti muntu anenge auya aine denda rake anenge achirwara nedenda rakadini uye rinoda mutombo vakadini kti muntu uyu apone .

Midziyo iyo inoshandiswa muzvibhehlera nemadhokodheya kana anamukoti apo pavanenge vachiishandisa kurapa antu anenge auya achirwara ngehosha dzakasiyana siyana kuti akasire kupona.

Muzvibhedlera mavakuwanikwawo mitombo, midziyo iyo yakasiyana siyana yavakushandiswa kuti vantu vanenge vaendayo vachirwara ngematenda akasiyana siyana vakasirewo kupora.

Muzvibhedhleya tinoona kuti mavanewo midziyo iyo yavekushandiswa ngemadhokodheya kuti vakwanise kuziya kuti muntu uyu angangodai achirwara ngedenda riri.

Muzvibhedhlera tinoona kuti vantu vaya vanenge vachirwara ngezvirwere zvemakumbo vachitadza kuhamba zvakanaka kwavanewo midziyo iyi yavanokwanisa kushandisa Kuti vakwanisewo kuhamba zvakanaka kubva pandau imwe vachienda pane imweni.

Midziyo ino shandiswa nge madhokodheya kana ana mukoti kuti vakwanise kurapa antu anenge auya vachi rware nge matenda aka siyana siyana kuti vakasire kupona.

Midziyo inoshandiswawo ngemadhokodheya pamwe nana mukoti mukati mwezvibhedhleya apo vanenge vechishandisa midziyo iyi kurapa vanthu vanenge vauya vachirwara ngehosha dzakasiyana-siyana.

Tinoona kuti muzvibhodhlera zvayo mazuwano kwavanewo midziyo idzo dzavakushasa kuti vantu vanenge vauya kuzvibhedhlera vachirwara nematenda akasiyana siyana vakasire kupora ngekuti ngedzimweni dzenguwa vamwe vanoendayo vasina makumbo ekuti akwanise kuhamba asi vanotopiwa zvimakumbo zvekuti vakwanise kutohamba hambawo.

Midziyo imwe yava kushandiswao muzvibhedhlera nemadhokodheya nana mukoti apo vanenge vachiishandisa kurapa anthu anenge achirwara ngematenda akasiyana siyana kuti vakasire kupona.

Eya muzvibhedhleya mwavanevo midziyo iyo yavakushandiswa ngemadhogodheya kurapa vantu vanenge vauya vachirwara ngezvihosha dzakasiyana-siyana, kuti vantu ava vakasire kupona.

Midziyo inoshandiswa muzvibhehleya ngemadhokodheya pamwe nana mukoti apo vanenge vachikwanisa kuishandisa kuhloya antu anenge auya achirwara ngehosha dzakaparadzana kuti vakwanise kuziya kuti muntu uyu angangodai achida mutombo wakadini kuti akwanise kupora.

Midziyo iyo yavakushandiswawo muzvibhedhlera ngemadhokodheya naana mukoti apo pavanenge vachirapa vantu vanenge vachirwara ngehosha dzakasiyana siyana kuti vakasike kupona.

Midziyo ino shandiswawo nge madhokodheya mu zvibhedhleya apo vanenge vachi shandisa ku hloya vantu vanenge vauya achirwara nge matenda aka siyana siyana kuti vakasire kupona.

Tinoona kuti mazuvaano muzvibhedhlera mavanewo midziyo iyo yavakushandiswa kubatsira antu anenge achirwara ngematenda akasiyana-siyana kuti vakasire kupona.

Mazuwano tinoona kuti muzvibhedhlera mazarawo midziyo iyo yavakushandiswa ngemadhokodheya nana mukoti kurapa vantu anenge echirwara nematenda akasiyana siyana tinoona kuti midziyo idzi dzavakuitawo kuti basa remadhokodheya rireruke uye vantu vakasire kubtsirwa.

Mu zvibhedhleya zvayo mazuva ano tino ona kuti madhokodheya ava kushandisawo mimwe midziyo iyo inoita kuti antu anenge achirwara nge matenda aka paradzana akasire kupona.

Midziyo inoshandiswa ngemadhokodheya mukati mwezvibhedhleya apo inenge yechishandiswa kurapa anthu anenge auya achirwara ngematenda akasiyana siyana kuti anthu aya akasire kupona.

Tinoona kuti mazuwa ano muzvimbehleya mazara michini iyo inoshandiswa kurapa antu anenge achirwara ngehosha dzakasiyana siyana kuti vantu ava vakasire kupona .

Midziyo inoshandiswa nemadhokodheya muzvibhedhleya apo vanenge vachiishandisa kuti vantu vavanenge vachirapa vakasire kuoona vadzikere kumakanyi kwavo.

Muzvibhehlera tinoone kuti mavakuwanikwawo midziyo iyo yavakushandiswa ngemadhogodheya apo pavanenge vachirapa vantu vanorwara ngematenda akasiyana-siyana. Midziyo iyi inosanganisirawo mamwe magaba anoisirwa mitombo inenge yapera kushanda kuti vazokwanisa kunoirasha.

Muzvibhedhlera tinoona kuti mwavakuwanikwawo midziyo iyo yavakushandiswa ngemadhokodheya apo pavanenge vachirapa vantu vanenge vachirwara ngematenda akasiyana siyana kuti vakasire kupona.

Mazuva ano tino ona kuti mu zvibhedhleya mava ku wanikwawo runhare mbozha izvo zvinoti detsera kuti kana tikange tawirwa nge denda kanyi kwedu tino gona kufona ku zvibhedhleya uko po tumirwa muchovha uyo uno uya kuzo twara muntu anenge arwara wacho wo endeswa ku chibhedhleya kuti ano onekwa nge madhokodheya.

Midziyo inoshandiswa ngemadhokodheya muzvibhedheya apo vanenge vachiishandisa kuti vakwanise kuona kuti vanthu vanenge vauya vachirwara ngematenda akasiyana siyana vanokwanisa kuvadini kuti vakwanise kupora ngekukasira.

Mazuwaano tinoonawo kuti kuzvibhedhlera kwakuwanikwawo midziyo iyo yavakushandiswa nemadhokodheya kubatsira munthu unenge achirwara kuti akasire kupona.

Tinoona kuti mazuwa ano muzvibhehleya maakuwanikwawo midziyo iyo yavakushandiswa ngemadhokodheya pavanenge vachihloya vanhu kuti vakwanise kuziya kuti vanhu ava vangangodai vachirwara ngechirwere chakadini.

Mazuwa anaya kwaanewo mitombo yakasiyana-siyana, iyo yaakushandiswa kurapa matenda akasiyana-siyana. Ringangodai riri denda rechirwere chemwoyo, mitombo yacho itoriyo, inotoshandiswa kurapa hosha dzakadaro.

Mitombo yavako mazuva ano iyo inoshandiswa kurapa zvirwere zvakasiyana-siyana zvinosanganisira zvirwere zvepamwoyo nezvimweni zvakaita semukuhlani nezvimweni zvakadaro.

Mitombo inoshandiswawo mazuva ano iyo inoshandiswa kurapa zvirwere zvakaita sana gotsorwa kana mikuhlani uye mitombo iyi nedzimweni dzenguva inouya iri muzvibhodhlera izvo zvinosise kugara zvakadumaidzwa kuitira kuti mutombo uyu urambe uchishanda zvakanaka.

Tinoona kuti mazuwano kwawanewo mitombo yakasiyana siyana, iyo yavakushandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana, ingadai ngegotsorwa, kana mikoshani ino yakazouya, tinoona kuti mitombo inorapa matende aya, yava kutoonekwawo

Mazuwa ano tinoone kuti kwaanewo mitombo yakawanda yakasiyanasiyana, iyo yava kushandiswa kurapawo hosha dzakasiyana-siyana mitombo iyi ingangodai iri muzvibhohlera izvo zvinofanira kugara zvakavharwa kuti musapinde mhepo nekuti ngedzimeni dzenguwa mukapinde mhepo mitombo idzi dzinenge dzisisasashandi.

Mazuva ano tinoona kuti kwavanewo mitombo yakawanda-wanda yavayo iyo inoshandiswa kurapa hosha yakasiyana-siyana. Mutombo uyu unosanganisira maphilizi nezvimweniwo zvakadaro izvo zvinoshandiswa kurapawo hosha dzakaparadzana.

Mitombo inowanikwawo mazuvano iyo inosanganisira maphirizi ayo ava kushandiswa kurapa matenda ariyo mazuva ano. Maphirizi aya mamwe acho anoita zvekumwiwa, mamwe acho anoita zvekutsenga, zvichisiyana nekuti hosha yaunonge unayo uchida kurapa ngeiri.

Eya tinoona kuti mazuwaano kwaane mitombo yakawanda maningi yechirungu yavayo mitombo iyi imwe yacho ino rapa magodo imwe yacho inongo rapa mushunha kana masoro anenge achipanda.

Eya, ngedzimweni dzenguwa tinoona kuti vamwe vantu vakarya nyama dzinenge dzisikapindirani numishuna yavo vanokwanisa kutosangana nematenda akasiyanasiyana, ngekudaro vanofanirwa kuwanirwawo mithombo iyo yavanoshandisa kuti vakwanise kupora kana vakanga varya nyama isikapindirani nenyama yavo.

Eya tinoona kuti mazuwano kwavanewo mitombo iyo inowanikwa muzvibhodhleya mitombo iyi aifanirwi kurohwa ngemhepo kuti ikwanise kuramba ichishanda mune zvakanaka kurapa hosha dzeinenge yakagadzirirwa kuti ikwanise kupedza.

Mazuwaano kwawanewo mitombo dzakasiyana siyana idzo dzavakushandiswa muzvibhedhlera ngemadhokodheya apo vanenge vachirapa vantu vanorwara nematenda akasiyanasiyana kuti vakasire kupora.

Mitombo yavako mazuwa ano iyo yava kushandiswa kurapa hosha dzakasiyanasiyana. Mitombo iyi inowakwawo iri mumagaba kana mumapepa asi tinoona kuti painogara pacho aifaniri kugara ichirohwa ngemhepo nekuti inopera basa.

Mitombo yavako mazuva ano iyo yava kushandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana. Mitombo iyi inowanikwa mumabhodhleya ayo anosise kugara akadumaidzwa kuita kuti mitombo inenge iri mukati mwayo, mwacho isasangana nemhepo ngekuti inogona kuzotadza kushanda zvakanaka.

Mitombo yavayo maziwa ano uava kushandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana, mitombo iyi mizhinji yacho aidi kurohwa ngemphepo inofanira kugara yakapiyirwa kana kuiswa muzvibhodhleya zvinogara zvakadimaidzwa ngemivharo dzacho kuti mphepo isapinda mukati mwacho umomo.

Mitombo yavako mazuvano iyo ,yava kushandisa kurapa hosha dzakasiyana-siyana, mitombo iyi inosanganisirawo dzimwe dziya dzinoyitwa zvokudzodza panenge pachipanda.

Mitombo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana yavako mazuva ano nekuti mazuva ano tinoona kuti kwane matenda akawanda akasiyana siyana uye anenge achitodawo mapilizi akasiyana siyana anokwanisa kurapa hosha yacho kuti ipere.

Mazuvano tinoona kuti kwanemaphirizi ayo ava kushandiswawo kurapa matenda akasiyana siyana. Maphiritsi aya mamwe acho anomwiwa, mamwe acho anoitwa zvekutsenga kuti hosha yaunenge uchirwara nayo ikasire kupera.

Eya tinoona kuti nekupona kwedukwo mazuwa ano mitombo dzawanda dzetinosanganisira mapirizi ava kushandiswawo kurapa hosha dzakatarangana uye anoita kuti anhu tikasire kupona.

Mazuvano tinoona kuti kwavanewo mitombo yawanda iripo yavakushandiswa kurapa zvirwere zvakasiyana-siyana. Mitombo iyi inosanganisirawo mitombo inorapa hosha dzemadziso kana mazino anenge eipanda.

Mitombo yaveyo mazuwa ano iyo inosanganisire mapilizi yavakushandiswawo kurapa matenda akasiyanasiyana ngekuti vanhu kana vakange vashandisa mitombo iyi vanokasira kupora uyezve kana kuri kuti vaenda kuzvibhehleya vanokasika kubuda vonohlongana nehama dzavo kanyi kwavo.

Mitombo yavako mazuwa ano iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyanasiyana mitombo iyi inosanganisira mapilizi ayo anoita kumwiwa nemvura kuti hosha ikase kupera.

Mitombo yavako mazuva ano iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana. Mitombo iyi mizhinji yacho inouya iri muzvigaba zvinenge zvakadumaidzwa. Nekuti mumweyacho haifaniri kurohwa nemhepo nekuti kana ikangorohwa ngemhepo chete haichatoshandi.

Mitombo yavako mazuvano iyo yavakushandiswa kurapaa hosha dzakasiyana siyana, mitombo iyi ingangodai ichirapa makanda edu chaiwo kana kuti misoro, kana tikanzwa musoro yedu yechipanda, tikangomwaa mapirizi iwayo tinonga tichiona musoro wedu uchitonyarara.

Mazuwa ano tinoona kuti kwaanewo mitombo idzo dzaakugadzirwa dzakasiyana siyana. Mitombo idzi dzimwe dzacho dzinorapawo magotsorwa kana mamwe matenda ebesha kuti dzikasire kupera.

Mazuwa anaya tinoona kuti kwane mitombo yawanda inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana mitombo iyi imwe yacho inoitwa zvekudzodzwa pangadai peipanda imwe yacho inoita zvekumwiwa ichirapawo hosha dzakadai negotsorwa nezvimwe zvakadaro

Mitombo iyo yavakuwanikwawo mazuwa ano iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana mitombo iyo inosanganisirawo mapilizi ayo anoita zvekumwiwa kana kutsengiwa kuti akwanise kuporauhosha yaungadai uchirwara nayo.

Mitombo inowanikwawo mundau dzakasiyana siyana kusanganisira zvibhedhleya iyoo inoshandiswa kurapa antu anenge achirwara ngematenda akaparadzana kuti vakasire kupora kana vakange vahinwa mitombo iyi.

Mazuwano tinoonawo kuti kwava nemaphirizi ayo akazouyawo zvinopano uno, ava kushandiswa kurapawo hosha dzakasiyana-siyana. Mitombo iyi inoitwa zvekumwiwa, kutsengiwa kana kumwa nemvura kuti ukasire kupora.

Eya mukupona kwedu tinoona kuti mazuwa ano kwanewo zvimutombo izvo zvakaita semapirizi zvakungomwiwa kana ukange wazwa musoro wako uchipanda kana mundani wotomwa pasina chinguwa unotoona kuti watopora.

Mitombo yawako mazuwano iyo yawakushandiswa kurapa madziso kana midzino angangodai achipanda kuti akasire kupora uye futi mitombo iyi inogone ngunge ari mapirizi imwe yakaite mvura mvura.

Mitombo yavako mazuwano iyo yavakushandiswawo kurapa zvirwere zvakasiyana siyana. Mitombo iyi inosanganisira maphirizi ayo anoita zvekumwiwa kana kutsengiwa kuti ukwanise kuti hosha irikurarama irimauri ipere.

Mitombo yavako mazuwano mitombo iyi imwe yacho inosise kugara irimundau dzinotonhorera kuita kuti irambe ichishanda zvakanaka nekuti kana ikazoenda mundau dzinopisha unobva yapera simba rayo rwekushanda.

Tinoona kuti mazuwa ano kwanewo mitombo iyo yave kugadzirwawo inoshandiswa kurapa matenda akasiyana siyana mitombo iyi i oiswa muzvibhodhleya izvo zvinosisa kugara zvakavharwa kuti musapinde mhepo.

Mitombo yavako mazuvaano iyo yavakushandiswawo kurapa hosha dzakasiyana siyana kuti dzinge dzichikasira kupera mukati mwemishuna yedu uye izvi zvinoita kuti vantu vapore varambe vakagwinya varizvigwindiri chaizvo.

Mazuva anaya mitombo yawanda iyo ye chingezi yava kushandiswawo kurapa matenda aka siyana siyana imwe mitombo inoitwa zveku dzodza panenge pe chipanda kuti papore.

Eya tinoona kuti mazuva ano kwaane mishonga yakasiyana-siyana. Mishonga iyi inoonekwa irimunzvimbo dzinenge dzakadumaidzwa inongodai iri bhotoro kana kuti ringangodai ririphepa ngekuti mitombo iyi haidi kurohwa nemhepo kuti irambe ichishanda zvakanaka.

Mazuwa ano kana munhu akange arwara ngedenda rakasiyanasiyana anohinwa mapilizi kuti akasire kupora zvinongodai riridenda remusoro kana mundani kana ringangodai riri gumbo chairo rinenge reipanda kutoriwo nemapilizi anoita basa rekurapa matenda akadai ngeawawo.

Eya mazuvano kwava nemitomboyo yakasiyana siyana yakuwanikwawo muzvitoro iyi mitombo iyi angangodai arima pirizi iyo yekuti kana ukazwa musoro wako uchitema unongoenda kuchitoro wonotenga pirizi rako womwa musoro wotonyarara.

Mitombo yavako mazuvano iyo yavakushandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana, Mitombo iyi inosanganisirawo maphirizi neimwe inenge iri muzvigaba iyo inoita zvekumwiwa kana kubairwa munyama dzedu nemajekiseni.

Mazuva ano tinoona kuti kwava ne mitombo iyo yaka siyana siyana ino shandiswa kurapawo matenda aka siyana siyana imwe yacho ino sanganisira mapirizi ayo anorapa magoyana emwiri kuti apere.

Mazuwa ano tinoona kuti kwaanewo mitombo, yakasiyana-siyana ,iyo yavakushandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana. Mitombo iyi imwe yacho inogona kunge iri mumabhobhedhleya ayo anofanira kugara akavharwa, kuita kuti isapinda mhepo ,nekuti kana ikapindwa ngemhepo, inenge isingachashandi zvakanaka.

Eya mazuwano tinoona kuti mitombo dzawanda kudai ngekuwandawo kwaite matenda mitombo idzi dzinenge dzechirapawo matenda akasiyanasiyana kudai ngekuwanda kwawo.

Eya tinoona kuti mukupona kwedu pavanewo mitombo iyo inoita kuti kana tikazwa mishuna yedu uchirwadza tinongotora mutombo wacho toudzodza panenge peipanda pacho dheni pasina nguwa panenge patopora.

Mitombo yavako mazuva ano iyo yavakushandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana .Kuda kudai muntu warumwa ngenyoka unogona kutoshandisa mitombo idzi kuti hosha iya inenge yabva munyoka ikwanise kupera munyama yako .

Mitombo iyo yavako mazuwa ano iyo yave kushandiswa kurapa hosha dzakasiyanasiyana mitombo iyi mimwe yacho inoitwa zvekudzodza panenge pachipanda kuti pakasire kupora.

Tinoona kuti mazuwa ano kwava neiyo mitombo yavakunasirwa inoita kuti muntu kana akange arwara ngedenda rakadini nedzimweni dzenguwa ukatongopiwa mutombo iwoyo wotongomwa denda iri rinobva ratongo nyarara apapo apapo.

Eya tinoona kuti mazuvano kwakugadzirwawo mitombo yakasiyana siyana iyo inoshandiswa kurapa hosha dzaka siyana siyana. Mitombo iyi inosanganisirawo mapilizi anoita zvekumwiwa nemvura kana kutsenga akadaro kuti hosha yako ikasire kupera.

Mitombo inowanikawo iri muzvibhodhleya , mitombo iyi ,imwe yacho aifaniri kutombochaiwa ngemphepo. Inofanira kugara yakadumaidzirwa mukati. Ndiko kuti ikwanise kuramba ichishanda kwenguva yakareba.

Mazuva ano tinoona kuti kwanewo mitombo iyo ino shandiswa kurapa hosha dzaka siyana siyana uye mitombo iyi imwe yacho inoitwa zveku dzodza panenge pechi panda.

Mitombo yavako mazuva ano iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana mitombo iyi inosanganisirawo mitombo yemapirizi mamwe aboitwa zvekutsenga amwe anomwiwawo nemvura nekuti anenge achiwawa.

Utano hwendxondo hwakanakawo kuti vanthu vagare vachifundiswawo pamusoro paho, nekuti tinoona kuti veshe vanenge vechirwara nendxondo, upenyu hwavo hwavanenge vachipona hunenge hwakatoshata. Vamwe ndivo vanohamba vasina kudhloka ,vamwe vachirumbirira vanthu vachitaka. Izvo zvinoita kuti zvisazonge zvichiita kuti munhu upone zvakanaka.

Rumbwana dzinofanirwa kugara wo dzichienda kuzvibhedhlera iyo kwadzi nenge dzeiifundiswa pamusaka pehosha yendxondo izvozvinoita kuti dzikure dzakahlamburuka dzisabatwa nedenda iroro.

Hutano hwexnxlondo hwakakosha kuti vanhu vange vachigara vachikarakadzirwa ngezvazvo izvo zvinoita kuti vanhu vagare vachiita zvinhu zvekuti vasasangane nedenda iri nekuti ramangwana ravo rinopata.

Rumbwana dzinosise kugarawo dzichiende kuzvibhehlera zviri pasinde dzichinopiwa mitombo iyo inoita kuti dzigare dzakahlamburuka uye dzisakasira kubatwa ngematenda.

Rumbwana dzinofanira kugaravo dzichiendeswa kuchibhedhleya zviri padhuze. Apovanenge vachinohloiwa pamwe nekupiva mitombo iyo inoita kuti vakure vakagwinya.

Mirumbwane dzinosise kugarawo dzechiende kuzvibhedhlera nana mai adzo kuti dzikwanise kugara dzechipuwawo mitombo, iyo inoita kuti dzisangobatwa ngezvirwere zvakasiyana-siyana.

Rumbwana dzinofanira kugarawo dzechienda kuzvikora iyo kwadzinonosangana nedzimweni apo vanofanira kugara vachitamba veshe mune zvakanaka musina kutakana.

Rumbwana dzinofanira kugaravo dzichifundiswa pamusoro pehosha dzakasiyana-siyana, uye vanofanira kugaravo vachikarakadzirwa kuti vashambe nyara paye pavanenge vapedza kushandisa zvimbuzi.

Eya, mukukura kwedu rumbwana dzinosisa kugarawo dzichienda kuzvibhedhleya uye dzichinobairwa mitombo iyo inoita kuti dzisakasira dzabatwa ngematenda.

Rumbwana dzinofanira kugarawo dzichiendeswa kuzvibhehleya zviri pasinde iyo kwadzinenge dzichinopiwa mitombo iyo inoita kuti dzigare dzakahlamburuka nguva nenguva.

Ana adodori ne vasharukwa vanofanira kuendawo ku zvibhedhlera uko kwavanono hloyiwa pamwe neku piwa mutombo inoita kuti vagarewo vakazvi chengetedza kubva ku matenda aka siyana siyana.

Rumbwana dzinosisa kupuwawo mitombo iyo inoita kuti dzigare dzakahlamburuka uye futi dzisagara dzakabatwa ngematenda kudai nekukura kwawo.

Rumbwana dzinofanira kugarawo dzichiendeswa kuzvimbedhlera zviri pasinde iyo kwadzinenge dzichinopuwa mitombo iya inoita kuti dzisakasira dzangobatwa ngematenda mukupona kwadzo.

Rumbwana dzinosisa kuendawo kuzvibhedhlera uko kwadzinonopuwawo mutombo wekuti dzikurewo dzakathakazika dzisina kana zvirwere zvinenge zvichivatambudza mukati mwenyama yavo.

Eya rumbwana kana dzaenda kuzvibhedhleya dzinono piva mitombo yakasiyana-siyana. Mitombo iyi ingangodai ichiita semukaka iyo inoita kuti humbwana dzisaramba mitombo yacho kumwa.

Rumbwana dzichidodori dzinofanira kurambawo dzichiendeswa kuzvibhehleya zvinenge zviri pasinde kuti vanokwanisa kunobairwa mitombo iyo inoita kuti vakure wo vakagwinya vasingabatwi ngematenda akasiyanasiyana.

Rumbwana dzinofanira kugarawo dzechienda kuzvibhedhleya zvinenge zviri pasinde iyo kwavanonobaiwa mitombo iya inoita kuti vasakasikira vabatwa ngehosha.

Vana vadoridori vanofanira kugarawo vachiendeswa kuzvibhedlera iyo kwavanonopiwa mitombo yekuti vagare vakagwinya vasangobatwa ngezvirwere zvisina basa.

Vana vadodori vanofanirawo vechiendaswa kumbehla eya zvinenge zviri pasinde apo pavange vachindobairwa mitombo iyo inoita kuti vasabatwa ngematenda zviri nyore

Murumbwana dzinofanira kugarawo dzichiendeswa kuzvibhedhleya iyo kwadzinenge dzichinobairwa mitombo inoita kuti vasakasira vabatwa ngematenda.

Dzimweni dzekunguwa mukupona kwedu tinofanirawo kugara tichirumba rumba nekutomuka tomuka zvinoita kuti nyama yedu isangokasira kubatwa ngemukuhlani nemamwe matenda akasiyana -siyana.

Mukupona kwedu tinosise kugarawo tichienda kuzvibhedhlera zviri pasinde nesu apo patinenge tichinohloyiwa kuonekwa kuti ngazi yedu ingangodai isina ukosha here, uye futi tinofanira kugara tichirumba kana kuryawo midzi yembiti kana mashakani izvo zvinoita kuti nyama yedu igare yakahlamburuka.

Tinoona kuti mazuwa ano mukugara nekugara vanhu tinofanirwa kuitawo tichirya mitombo iyo inoonekwa mumakwasha iyo inoita kuti nyama dzedu dzigare dzakakagwinya tisangobatwa nezvitenda peshe peshe.

Mukupona kwedu tinofaniravo kugara tichirumba kana kuhamba-hamba. Izvo zvinota kuti nyama dzedu dzigarevo dzakagwinya. Izvo zvinota kuti tisakasira kubatwa ngematenda akasiyana-siyana.

Kudai ngekupona kwedu tinoona kuti madhokodheya anadzo mishini dzavaakushandisawo kurapa vantu vanenge vachirwara ngematenda akasiyana siyana kuti vakasire kupona.

Mukukura kwedu tinofanira kugarawo tichienda kuzvibhehleya iyo kwatinonogara teihloyiwa ngazi yedu kuti ionekwe kuti ingangodai isina hosha ere ingangodai ichipona irimwo kana tikaoneka kuti mungazi mwedu mune hosha inopona irimwo madhokodheya anotipa mitombo inoita kuti hosha iyi ipere.

Tinoona kuti mukupona kwedu tinofanira kugarawo tiine mitombo iyo yatinokwanisa kushandisa paya patinenge tarwara kana takuwara panguwa dzatinenge tichiita mujaho kuti tikasire kupona.

Vantu vanofanira kusisawo kugara vachirya mitombo iya inowanikwe mumakwasha kana mumashango iyo inoita kuti nyama dzawo dzigarewo dzakagwinya dzisango kasira dzangobatwa ngezvirwere.

Mazuwaano muzvibhedhlera mazarawo midziyo iyo yavakushandiswa kuhloya vantu vanenge vakuwara , vangangodai vakuwara vachiita mujaho wekutakana kana kurumba kuti vakwanise kuhloiwawo nemidziyo iyi kuti vakasire kupora.

Tinoona kuti muzvikora vana vakuendawomwo kunofundira kushandisa muchini dzakasiyana siyana idzo dzinoita kuti vantu vakwanise kurapa vamwe vanenge vachirwara nematenda akasiyana siyana kuti vakasire kuzoponawo.

Vantu tinosise kugarawo techienda kunoona madhokodheya app tichinohloyiwa kuonekwa kuti nyama dzedu dzichakagwinya ere pangadai pasina hosha ere ingangodai ichida kutibata asi yaonekwa kana kuti yaita kuti tizwe nyama dzedi dzeyipanda.

Tinoda kuti mukupona kwedu tinosisa kugarawo tichirumba kana kuti tinofanira kugarawo tinewo mapirizi aya anoita kuti tikazwa soro redu reipanda tombomwa toona kuti rinonyarara ere asi kana razoramba tozoenda kuchibhedhleya kune madhokodheya kuti vakwanise kutihloya pamwe nekutipa mutombo unopedza hosha yacho.

Eya kana vanhu vazwa nyama dzavo dzechipanda vanokurudzirwa kuti vaende kuzvibhehlera zviri pasinde kuti vanohloyiwa nemadhokodheya apo kuti vakwanise kuonekwa kuti ngazi yavo Aina hosha ere iri kupona irimwo. Kana ikange yaonekwa vopiwa mitombo kuti hosha iyi ife.

Mazuwa ano kana ukazwa mishuna yako yechibaya baya unofanirwe kuende kuzvibhedhlera zviri pasinde newe kuti akwanise kundhloyiwa ngemadhokodheya kuti vakwanise kukurapa kuri kuti kana chiri kukurwarisacho ingangodai iri hosha iri mungazi yako.

Mukupona kwedu tinofanira kugarawo techitomuka- tomuka nokugarawo tinewo mitombo idzo dzinoita kuti kana tikazwe panenge pachipanda mukati mwenyama yedu toshandisa mitombo idzi kuti tipore tisina kana kunomboona anamukoti kana madhokodheya.

Muku pona kwedu tino karakadzirwawo kana kuti tinofanira kugara tichi itawo zveku tomuka tomuka kana kuitawo zvima basa zviya zvinoita kuti mishuna dzedu dzikwanise kugara dzaka gwinya dzisango batwa ne zvirwere zveshe zveshe.

Tinoona kuti mundau dzakaparadzana mukawanikwawo zvitoro izvo zvava kutengesa mapirizi ayo anoshandiswa kurapa matenda akasiyana-siyana kuti vantu vange vachikasira kupora.

Zvitoro zvinotengesa mitombo inorapa hosha dzakasiyana-siyana. Mitombo iyi inosanganisira mutombo wemaphirizi, ayo anoita zvekumwiwa nemvura kana kuita zvekutsenga kwoita mimweniwo yakaita mvura-mvura inoita zvekumwiwa.

Zvitori zvinotengesa mitombo yakasiyana-siyana, iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana. Mitombo iyi inosanganisirawo, imwe yemazino, kana imwe inorapawo magodo, kana inorapa makanda, aya anonga achi kwakwashara.

Eya mukupona kwedu vantu , vamweni vanenge vachitoziya kuti vari kurwara ngehosha iri saka vanongoenda kuzvitoro vachinotenga mitombo vodzokera kumhatso kwavo vachimwa mitombo iya yavanenge vatenga kuzvitoro vachibve vatopora ipapo ipapo.

Zvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana-siyana, izvo zvinosanganisira kutengesa mitombo wakayita semapirizi kana imwe iya, yakayita zvimvura-mvura, inoitwa zvekuzodza panorwadza kana kuti inoyita zvekumwiwa.

Mazuwano tinoona kuti kwatongowawo zvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana siyana imwe yawa kushandiswa kurapa hosha dzakasiyana, mimwe mitombo inowanikwa muzvitoro izvi aiwanikwe muzvibhedhleya.

Zvitoro zvinotengese mitombo yakasiyana siyana ,iyo inorapawo matenda akasiyana siyana. Mitombo iyi inosanganisirawo dzimwe dzinenge dzakaita zvimvura mvura dzinoitwa zvekudzodzwa panopanda kana kumwa kuti muntu akasire kupona.

Mukupona kwedu tinoona kuti kwaanevo zvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana-siyana, iyo inorapa hosha dzakasiyana-siyana. Ngekudaro vantu kana vakazwa misoro dzavo dzichipanda vanenge vachitoziya kuti vanofanira kutsvaka mutombo vakadini kuti vakwanise kumwa, uye vapore. Saka vanoenda kundau dzakadai ngeidzi.

Muzvitoro zvinotengesawo mitombo yechirungu, zvitoro izvi zvinowanikwa mundau dzakasiyana siyana uye dzinotengesa mitombo yakaita semapirizi kana imwe iya inenge yakaita mvura mvura.

Zvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana siyana iyo inoshandiswawo kurapawo zvirwere zvakasiyana siyana mitombo iyi inosanganisirawo ma mapirizi ayo anoita zvekumwiwa kana kutsenga uye nedzimweniwo dzakadaro dzimwe dzinenge dzakaita mvura mvura nezvimwe.

Eya vantu vanoenda muzvibhedhleya iyo kwevanondohloyiwa pamwe nekupiwa mitombo inota kuti matenda awo awanenge vachirwara nawo akasire kupora. Hino mazuwa ano tinona kuti munyika yedu mitombo iyi mishomani muzvibhedhleya. Nekudaro vanonyorerwa mitombo pashi kuti vaende kuzvitoro izvi zvavanokwanisa kutenga ikoko .

Zvitoro zvinotengesawo mitombo yakasiyana-siyana iyo inosanganisira mitombo yemaphirizi ayo anoshandiswawo kurapa hosha dzakasiyana-siyana maphirizi aya mamweni anoita zvekumwiwa nemvura mamweni acho unoita zvekutsengwa kuti ukwanise kupora.

Zvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana siyana, zvitoro izvi zvinowanikawo ngedzimweni dzenguva pasinde nezvibhedhlera apo vantu vanenge vabatwa hosha dzakasiyana siyana pazvibhedhleya kana pasina mitombo vanokwanise kuendepo pasinde pacho vonotenga mutombo uyu kuti vakwanise kupa muntu anenge achirwara.

Zvikoro zvinotengesa mitombo yakasiyana-siyana, iyo inoshandiswa zvakare, kurapa hosha dzakasiyana-siyana. Mitombo iyi ingangodai yeingorapa makanda, mazino kana madziso edu anenge achirwadza, inoonekwa imomo futi.

Zvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana siyana iyo inorapa hosha dzakaparadzana uye mitombo iyi inogona kunge ari mapirizi kana imwe mitombo inowanikwa muzvigaba inenge yakaita mvura mvura.

Zvitoro zvinotengesawo mitombo yakaparadzana iyo inoita kuti antu anenge achirwara ngehosha dzakasiyana siyana vakasire kupona, mitombo iyi imosanganisirawo mapirizi awo anoita zvekumwiwa nemvura kana kutsenga kuti ukasire kupona.

Tino ona kuti mu zvitoro zvino tengesa mitombo yaka siyana siyana yawanda mazuva ano nge kudaro mutombo iyi ino sanganisirawo mapirizi kana imweni inenge yakaita mvura mvura zvinoita kuti vakasire kupona vanenge va chirwara vacho vatenga mitombo iyi.

Zvitoro zvinotengesawo mitombo yakasiyanasiyana iyo inoshandiswawo kurapawo hosha dzakasiyanasiyana mitombo iyi inogone kunge arimapilizi kana imwe iya inenge yakaita mvuramvura.

Zvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana-siyana iyo inoshandiswawo kurapa hosha dzakasiyana-siyana. Mitombo iyi inogona kunge ari maphirizi kana kuti anogone kunge yakaite mvura mvura inoite zvekumwiwa

Mitombo inotengeswa muzvitoro zvakaparadzana iyi mitombo iyi anogona kunge ari mapilizi kana kuti inogona kunge iri imwe mitombo iya inenge yakaita mvura -mvura inoita kuti ana adodori asazokasira kubatwa ngehosha dzakasiyanasiyana mukupona kwawo.

Zvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana siyana mitombo iyi inosanganisirawo mitombo yakaita semapirizi anenge achishandiswa kurapa mundani kana musoro anenge eipanda.

Tinoona kuti mudunthu matinogara munombouyawo madhokodheya pavanenge vechitifundisa pamusoro pehosha dzakasiyana siyana, uye zvadzakashatira kudai ngekuti dzikange dzatibata mukati mwenyama yedu.

Muntaraunda mwedu mwatinogara tinoonawo ana mukoti vanombouya vachifundise antu pamusoro pekuti tikwanise kugara nendau dzedu dzakaite mboryo izvo zvinoita kuti mundau mwedu mwatinigara imomo musakwanise kusvikawo matenda akasiyana- siyana .

Ndau dzedu dzatinoponera tinoona kuti madhokotera nanamukoti vanomboita vechihamba veiguma vechiti fundisa pamwe nekutikarakasa kuti tigare takashambidzika tisabatwe ngematenda akasiyana siyana .

Muntaraunda matinogara tinomboonavo ana mukoti vanombouya vachifundisa vantu maererano nekuchengetedzwa kwentaraunda. Izvi zvinota kuti tisabatwa ngehosha dzakasiyana-siyana mukupona kwedu.

Mundau dzetinogara tinoonawo kuti vanhu vakugare vechifundiswa pamusoro pekuchengetedza ndau dzavo kuti dzigare dzakati mhoryo kuti vasakwanise kusanganawo nematambudziko ematenda munharaunda mwavo.

Mumatunhu mwatinogara tinomboona kuti madhokodheya anombouya achifundisa antu pamusaka pekuti vantu vanofanira kudini kuti vasangogara vachibatwa ngehosha dzakasiyana siyana uye kuti vanofanire kuita sei kana vakazwa nyama dzavo dzeipanda.

Mumatunhu mwatinogara tinoona vantu vazhinji vanombohamba vachifundisa vantu maringe neutano hwedu tinoona kuti vanenge vachitikurudzira kuti tinofanira kuryawo zvinhu zvakaita senyama yakachena kana yakatsvuka ingadai iri nyama yehuku kana yemombe nezvimweniwo zvimichero.

Ngedzimweni dzenguwa mumatuntu atinogara tinomboonawo madhokodheya naanamukoti achihamba achifundisa vantu pamusoro pematenda akasiyana -siyana uye kuti vangadini kuti vasabatwa ngematenda aya.

Mundau dzetinogara ngedzimweni dzenguva tinoonavo vana mukoti vanouya vachitifundisa maererano nekuzvichengetedza kubva kumatenda akasiyana-siyana. Ende tinoona kuti ngedzimweni dzenguva chimwe chinhu chinoite kuti tigare techindorwara inyaya yekusashambidzika chaiko.

Tinoona kuti matundu atinogara ma dhokodheya kana anamukoti vanombouya vechitifundisa pamusoro pekuchengetedzwa kweutano mundaraunda dzatinenge tichigara uye zvatinofanira kuita kuti tisakwanise kubatwa nge hosha dzakasiyana siyana.

Mundau dzatinogara tinoona kuti ee vantu vanombouya veifundisa vantu pamusoro peutano hwavo kuti vanofanira kudini kuti utano hwavo hurambe hwaka hlamburuka.

Mundau dzatinogara tinoona pamweni madhokoteya anosvika achifundisa vantu kuti vagare vakashambidzika .Izvo zvinoita kuti vasabatwe ngematenda akasiyana siyana .

Mundau dzatinogara tinoonawo madhogodheya anomboguma vachifundisa antu kuti vanofanira kudini kuti mundaraunda mwedu umu musaitawo kana muntu umwe zvake unokwanisa kubatwa ngedenda.

Mundau dzatino gara tino ona vantu vanouya vachiti fundisa pamusoro peku chengetedza ndaraunda dzedu dzatino gara uye futi kuti tino fanira kudini kuita kuti ra mangwana redu tisa kasira tabatwa nge hosha.

Tinoona ngedzimweni dzenguva anamukoti anotombouyavo kumadunhu kwatimogara. Apo vanenge vachifundisa vantu kudai ngekuchengetedza umwe muviri dzedu kuti tisaonekwa tichango batwa ngematenda akasiyana-siyana.

Muntaraunda dzedu dzatinogara tinomboonawo anamukoti anombouyayo achifundisa vantu pamusoro pekuchengetedzwa kweutano mundau uye vanhu zvavanofanira kuita kuti vasabatwa ngematenda.

Hutano wegomarara rechibereko hutano hwakashata maningi kuti hunge uchigara munyama dzedu hino tinofanira kugara tichienda kuzvibhedhlera zviri pasinde nesu tichindohloiwa pane nekupiwa mitombo akadai nematenda aya kuti tipore.

Antu arume nevakadzi vanofanira kugarawo vachienda kuchibhedhlera kunohloiwa denda regomarara rechibereko nekuti rinogona kuzo vashaishira pakuita ana awo kudai ngekupona kwawo uye futi kuti iwo vacho nyama dzawo dzigarewo dzaka hlamburuka

Zvirwere zvegomarara rezvibereko chirwere chakashata maningi kudai ngekupona kwedu nokuti vantu vanogona kutotadza kuitawo vana asi vachitoda, asi nokuda kwedenda iri vanotokorera. Nokudaro vanofanira kugara vachienda kundohloyiwa kuti vaonekwe kuti havangadai vaine denda iri here.

Hutano hwe gomarara rechi bereko vantu vanosise kugarawo vechienda kuzvi bhedhleya zviri pasinde navo vechindo hloyiwa kuti uye vapiwewo pamwe nemitombo iyo inoita kuti vakwanise kupona mune zvakanaka .

Zvirwere zvegomarara rechibereko zvirwere zvakashata maningi mukupona kwedu. Ngekudaro tinofanira kugara tichienda kuzvibhedhleya zviri pasinde nesu tichinoongororwa pamwe nekupiwa mitombo inoita kuti chikasire kupera.

Gomarara rechibereko chirwere chiya chinouraya antu akawanda. Ngekudaro vanhu vanofanira kusise kugara vachinoona madhokodheya kuti vanohloyiwa pamwe nekupiwa mitombo iyo inoita kuti vasabatwa ngegomarara rechibereko iri.

Vantu vanorwara ngegomarara remuchibereko vanofanira kugara vechienda kumadhokodheya vechinoningirwa kuonekwa kuti vantu vangadai vachirwara ngedenda iri here uye futi kana uchirwara naro wopuwe mitombo yekuti rikasire kupera.

Vantu vanosise kugarawo vachienda kuzvibhehhleya zviri pasinde kuti vanogara vachinohloyiwa pamusoro pegomarara rechibereko. Izvo zvinoita kuti vakwanise kuponawo makore akawanda mushure mekunge vakwanisa kupiwa mitombo inopedza hosha iyi isati yagomarara.

Tinoona kuti vana mai nana baba vanofanira kugaravo vachinohloiwa pamusoro pegomarara rechibereko. Izvo zvinoita kuti vazokwanisa kuraramavo mazuva akawanda panyika nekuda kwekuti munyama mwavo munenge musina kana hosha inopona.

Eya gomarara rechibereko chirwere chakashata maningi zvekuti kana chikaregererwa chinokwanisa kutouraya anthu nekudaro vanthu vanofanira kuenda kuzvibhedhlera zviri pasinte kuti vanohloyiwa pamwe nekupuwe mitombo kana vakange vabatwa nedenda iri.

Vantu vanenge vachirwara negomarara rechibereko vanosisa kugara vachienda kunoona madhogodheya. Apo vanenge vachipihwa mitombo inoita kuti chirwere ichi chikasire kudarika pavari.

Akhithi woyee denda regomarara rechibereko idenda risiri rekutamba naro. Kana ukaona uchizwa kuti mwiri wako uri kudzimba, ndapota ngatigarei techienda kuzvibhendlera zviri pasinde nesu. Kuti tinohloiwa uye kupiwa mitombo inoita kuti matenda ayaa adarike.

Vakomana nevasikana kana anababa nanamai kana vakange vachirwara ngehosha yegomarara rechibereko vanofanira kukasira kuenda kuzvibhedhleya zviri pasinde navo. Iyo kwavanenge vachinokwanisa kunopiva mitombo inoita kuti vakasire kupona.

Anamai anenge vaine mimba, vanofanira kugarawo vachinoningirwa, gomarara rechibereko, izvo zvinoita kuti, pavanenge vavakubara, rumbwana dzinenge dziri mundani mwavo, vakwanise kubara zvakanaka.

Anamai tinoonawo kuti vanoenda kuzvibhedhlera apo vanoenda nerumbwana dzavo dzechinopiwa mitombo iyo inoita kuti rumbwana idzi dzikure dzakagwinya dzisakasira kungobatwa ngematenda.

Vantu vanoite mitambo yekurumba, kana kuita mitambo yekukaba bhora, vanofanira kagara vachimwa mvura yakawanda, kuita kuti mvura inenge yarashika paya paanenge achiyerera ziya, ikwanise kupetuka munyama dzawo, uye futi vanofanira kugara vainewo mitombo yekuti kana vakakuwara vanokwanisa kuzvirapa vechipona.

Vantu vaya vanoita mitambo yekukaba bhora kana kurumba vanofanira kugarawo vachimwe mvura yakawanda iyo inoita kuti iya inenge yarashika munyama dzavo pavanenge vachirumba ikwanise kupetuka zvakare, uye inoitawo kuti nyama dzavo dzisakashira dzabatwa ngematenda.

Vantu vanoita mujaho wekurumba vanofanira kunge vakadxoka idzo hembe dzinoita kuti kana vakange vachiita mujaho wavo vasakasira vakuwara.

Tinoona kuti vanthu vanoita mijaho dzakasiyana siyana vanewo masimbi avanomboita vachisimudza mudenga nekudzasa apo vanenge vachiita kuti mishuna dzavo dzigare dzakahlamburuka uye vachirywawo mimwe michero inoita kuti vagare vakagwinya.

Vantu vanoita mijaho wekurumba kana kukaba bhora vanofanirawo kugara vakandxoka zvihlongo izvo zvekuti vasakuwara munguwa dzavanenge vachiita mitambo yawo.

Ndinoona kuti vantu vaya vanoita mujaho vekurumba kana kuti vekukaba bhora. Vanofanira kugaravo vachimwa mvura yakawanda izvo zvinoita kuti vakwanise kudzosera mvura inenge yarashika mumwiri mwavo sedikita paya pavanenge vachirumba.

Tinoona kuti mazuva ano vantu vava kuitawo zveku rumba kana kuita zveku hamba apo vanenge vechida ku zama ku gwinyisa nyama dzavo kuti dzikwanise kugarawo dzechi vhika hosha dzaka siyana siyana.

Tinowona kuti vantu vanoita mijaho yekuwuruka, kana kukava bhora vanofanira kugara vachinwa mvura yakawanda, izvo zvinoita kuti vasarwara uye vakwanise kudzosera mvura mumuiri yavo inenge yarashika paya pavanenge vechibuda ziya vechirumba.

Vantu wanootawo mitambo ingangodai iri yekurumba vanofanirwawo kugara vaine mitombo iyo yawanoshandisa paya pawanenge wakuwara kuti wakasire kupona.

Eya antu tinofanira kugara techiziya kuti kutomuka tomuka kana kurumba kwakangonaka kuti tigarewo techizviita izvo zvinoita kuti mishuna dzedu dzigare dzakagwinya.

Vantu vanoitawo mitambo yekurumba vanewo mutombo yavanoshandisa iyo inoita kuti mushuna dzavo dzigare dzakagwinya uye kuti vakange vakuwara vanoshandisa mutombo iyi kuti vakasire kupona.

Eya ngedzimweni dzenguva vantu vanenge vachiita mujaho wekurumba kana kutakana vanombosanganawo nematambudziko ekukuvara marenje kana maoko avo. Hino vanofanira kugara vaine mitombo iyo yavanozoshandisa inoita kuti vakasire kupora.

Vantu vanoite mijaho yekurumba kuenda kundokaba bhora vanosise kugara vaine mitombo iyo yavanoshandise pavanenge vakuvara kuti vakasire kupona uye vakwanise kudzokera pamujaho wavo ngenguwa doko doko.

Vantu vanoita mutambo wokurumba kana wekutakana, vanofanira kugarawo vaine vakadxoka, nhumbi dzekuti kana vasakuwara mukutamba mijaho dzavo, uye futi, vanofanira kugara nemutombo wokuti kana vakange vakuwara vakasire kupora.

Tinoona kuti mazuwa ano muzvibhedhera mwawakuwanikwawo mudziyo iyo yakaita semarunhare mbozha inoita kuti kana muntu akawirwa ngedenda arikumba kwake anogona kungoshandisa runharembozha rake kubhuya neantu anenge arikuchibhedhlera kwouya motokari inokwanisa kuuya kuzotwara muntu anenge aine denda kuenda naye.

Eya mazuwa ano takuona kuti muzvibhedhleya mwaanewo midziyo inoshandiswa ngemadhokodheya kuhloya kuti vakwanise kuona zvintu zvinenga zviri mukati mwenyama yemuntu uye kuti vakwanise kuziya kuti vodini kuti vakwanise kuti kana iri hosha ipere.

Muzvibhedheya tinoona kuti madhogodheya ane dzimwevo midziyo dzavanoshandisa kuhloya vantu vanenge vauya vachirwara ngehosha dzakasiyana-siyana. Kuti vakasire kupona, uye midziyo idzi dzinotavo kuti mushando vavo uite nyore.

Ndinoona kuti mazuva ano kwavanevo midziyo yavakushandiswa muzvibhedhlera. Iyo inoita kuti kana muntu akavirwa ngedenda ari kwaari anokwanisa kutora runhare mbozha rwake. Apedza obata muntu ari kuchipatara kuti pakwanise kuuya motokari inotakura mutenda.

Tinoona kuti muzvibhedhleya zvayo mazuva ano mwavakuvanikwavo muinevo marunhare mbozha ayo anoita kuti kana tikange tavirwa ngedenda tinokwanisa kubhuya navo parunhare mbozha. Kouya motokari inokwanise kutitwara toenda kuchibhedhleya kunoona madhogodheya.

Eya tinoonawo kuti muzhibhedhlera mwanemidziyo iyo inoshandiswa kuongorora ngazi dzevanhu uye ichiva bhuyira kuti muntu uyu angangodai echirwara ngedenda rakadai uye madhokodheya obvatoziya kuti tomupa mutombo wakadini kuti ashandise apone.

Mazuwano tinoona kuti kwavanewo midziyo iyo yava kushandiswa inoita kuti unokwanisa kutozvihloya iwewe ngazi yako uchiona kuti ngazi yako ichakanaka here, kana ukaona kuti ngazi yako yavane hosha wotorumba kuzvibhedhleya kuti unoudza madhokodheya vakuhloye zvakare pamweni vokupa mitombo yekuti upore.

Vantu vanofanira kugarawo vachifundiswa pamusoro pekushandiswa midziyo yakaita sezvivhiti-vhiti pakurapa kwevantu uye futi kuti vakwanise kuziya kuti vantu vanenge vachide mitombo yakadini mushure mekunge vahloyiwa.

Mitombo inowanikwa mumashango iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana. Mitombo iyi inosanganisirawo mapande embiti kana mashakani embiti.

Tinoona kuti mumakwasha munowanikwawo mitombo iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana. Mitombo iyi inosanganisirawo mashakani embiti kana mapande embuti.

Mitombo inovanikwa mumakwasha iyo inoshandiswa kurapavo hosha dzakasiyana-siyana. Kuti dzinge dzichikwanisa kupera munyama dzevantu, uye vakwanise kupora vechienda kunosangana nehama dzavo kumakanyi kwavo.

Mitombo ino wanikwawo mu makwasha iyo inoshandiswa kurapa hosha dzaka siyana siyana mitombo iyi ingangodai ichi shandiswa se makwati ayo e mbiti kana nzinde dzembiti angadai ari mashakani e mbiti.

Eya vantu vanaya vakange varwara kana vasina mutuso vanopindawo mumakwasha vechinotevaka mutombo iyo ingangodai iri nzinde dzembiti

Mitombo iyo inowanikwavo mumakwasha inoshandiswa kurapawo hosha dzakasiyana siyana .Mitombo iyi angangodai ari mashakani kana kuti angangodai ari mabande kana midzi yembiti .

Mitombo inowanikwawo mumashango iyo inoshandiswa kurapa antu anorwara ngemi ngemi ngehosha dzakasiyana siyana kuti vakasire kupona.

Mitombo inowanikwawo mimakwasha iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana mitombo iyi inogona kuwanikwa arimashakani emiti kana muti nzinde dzemiti.

Mitombo inoshandiswa ngeandu kurapa hosha dzakasiyana siyana mitombo iyi inowanikwa mumashango kana mumakwasha uye inogona kunge irinzinde dzembiti kana mashakani embiti.

Mitombo inowanikwa mumakwasha iyo inoshandiswa kurapa hosha dzaksiyana siyana mitombo iyi inosanganisira nzinde mashakani embiti kana mapande embiti.

Mitombo inowanikwawo mumashango iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana kuti dzikasire kupera mitombo iyi angangodai ari mashakani embiti kana nzinde dzembiti.

Mitombo inowanikwawo mumashnago iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana mitombo iyi angangodai ari mashakani emumbiti kana kuti angangodai dziri nzinde kana makwati embiti.

Mitombo inowanikwawo mumakwasha mitombo iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyanasiyana mitombo iyi inogona kunge ari mashakani embiti kana inogona kunge dziri nzinde dzembiti dzatinoshandisa kuti tikwanise kupora kubva kuhosha dzatinge tinadzo munyama medu.

Mitombo inowanikwa muma kwasha mazuwano tinoona kuti yava kusanganiswawo nedzimweniwo dzechirungu idzo dzinenge dzaakungo shandiswa kurapawo hosha dzakaparadzana kuti dzikasire kupera.

Mitombo dzinoonekwawo mumakwasha idzo dzinoshandiswa kurapawo hosha dzakasiyasiyana. Mitombo idzi dzinongodai dziri nzinde dzembiti makwande kana mashakani embiti.

Mazuwano tinoona kuti vantu nekuda mutoso , vavakupindawo mumakwasha nemumashango vachinotsvaka mitombo yembiti vachihamba vachitengesa mumataunti kuti vakwanisewo kuwana mutuso wekuraramosa mhuri dzavo.

Mitombo iyo inowanikwawo mumashango yava kushandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana, Mitombo iyi angandodai ari mashakani emiti, ayo mamwe acho anongokumiwa osanganiswa nemvura womaisa pachoto obhoila, wozomwa muto wacho iwoyo worasha mashakani acho apedza basa.

Mitombo yemushango tinoona kuti mazuano vantu vava kunoitsvaka vachishandisa kurapa hosha dzakasiyana siyana nekuti unokwanisa kuwanikwa pasina mutuso.

Mitombo ino wanikwa mu makwasha iyo shandiswa kurapa hosha dzaka siyana siyana uye mitombo iyi anogona kunge ari mashakani embiti kana nzinde dze mbiti.

Tinoona kuti mumakwasha munotowanikwawo mitombo iyo inoshandiswa kurapa hosha dzendxondo. Iyi mitombo iyi inozosanganiswawo nemitombo dzechirungu .Dzakaita semapilizi ,idzo dzinokwanisa kuzobatsirana kuti dzirape muntu anozwe ndxondo.

Mitombo inovanikwavo mimashango kana mumuzi chaimo. Nekuti vamwe vantu vachiziya mitombo inovanikwa mushango vava kuisimavo pamuzi pavo. Kuitira kuti paya pavanozonorwara hawazohambi mumango vakareba vachinotsvaka mutombo idzi. Asi vanenge vatorinadzo pamuzi pavo.

Mitombo inowanikwa mumakwasha iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakaparadzana mitombo iyi inombodai ari mashakani embiti kana vana vembiti kana nzinde dzembiti dzimwe dzacho dzinoitwa zvekutsengwa tomedza dzimwe dzacho totsenga tomedza muto topfira zimwe zvacho zvinenge zvasarira.

Mitombo inowanikwawo mumashango iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana, mitombo iyo angadai ari mashakani embiti, nzinde dzembiti kana mapande embiti

Mitombo idzo dzinowanikwawo mumakwasha ,idzo dzinoshandiswa kurapa ,hosha dzakasiyana siyana ,mitombo idzi dzimwe dzacho dzinoita kutsonzwa panorwadza uye munhu otokasire kupona .

Mazuva ano tinoona kuti vantu vakuendawo mumagwasha vachinotsvake mitombo yekuti vakwanise kurapa matenda akasiyana siyana nekuti vanenge vasina muthuso wekuti vaendewo kuzvitoro kunotenga mitombo yechimanje manje.

Mitombo yavakuwanikwao mumikwasha vanthu vazhinji vaakunoitora voiise mumagaba votqnga kuzotengeserq kuvanthu kuti vakwanise kuwanao mutuso.

Mitombo iyo inowanikwa mumashango yakushandiswa ngevanhu zvekafe kurapa hosha dzakasiyana siyana kuti dzingangidai dzeikasira kupera munyama mwedu hosha idzi dzinosanganisirawo mabesha nezvimweni zvakadaro.

Muntu kana vakange varwara ngematenda akasiyana-siyana, kana vasina muthuso , vanoendawo kumakwasha iyo vanonotsvaka nzinde dzemiti kana mashakani embiti ,vouya votwa vobva vasanganisa nemvura vomwa kuti vapore.

Mitombo yavako mazuwano iyo yakushandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana mitombo iyi inosanganisirawo mapirizi nemimwe isiriwo mapirizi inenge yakaita mvura mvura.

Mitombo inowanikwawo mumashango iyo ingangodayi iri yemapande embiti kana kuti mashakani embiti. Maruwa anoshandiswawo kurapawo hosha dzakasiyana siyana kuti antu akasire kupona.

Mitombo inowanikwawo mumashango iyo yakasiyana siyana inoshandiswa kurapa matenda akasiyana siyana uye futi tinoona kuti mitombo iyi dzimweni dzenguwa vantu vakuitora vachisanganisa nedzechuyungu kuti vakwanisewo kuwana mutuso wakawanda pane zvinhu zvavanenge vachitengesa.

Mitombo inowanikwawo mumakwasha iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana kuti dzinge dzechipera mukati mwemishuna dzedu uye mitombo idzi ngedzimweni dzenguwa tinogona kutonodzitsvaka tega pasina mutuso.

Mutombo unoonekawo mumagwasha mumwe mumashango uyo unoshandiswa hosha dzakasiyana siyana mutombo iyi inokwanisawo kuwanika mumataundi uchitengeswawo ngevandu vanenge vakagara pabanze

Mitombo inowanikwawo mumashango ,iyo mitombo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana kuti dzinge dzechipera ,uye vanthu vazhinji vanowanze kushandisa mitombo iyi ,ngekuti vanokwanisa kuiwana pasina mutuso.

Mazuvano vantu kana vakange varwara vasina mutuso, vanongoenda mumakwasha votsvaka mitombo iyo yavanotsenga kana kutora nzinde dzayo vodzikwatisa nemvura vobva vamwa mvura yacho kuti vakasire kupona.

Mitombo iyo inowanikwa mumashango iyo inoshandiswawo kurapa hosha dzakasiyana-siyana pasina kushandisa mutuso wekundotenga mutombo. Mitombo idzi dzinofana kushandiswa Ari mashakani embiti kana dzinde dzembiti kana anagwa mapande embiti wacho.

Eya tinoona kuti vantu vakange vasina mutuso yekundotenga mitombo muzvitoro vanoendawo mumashango umwo mwavanenge veitsvaka nzindedzemiti dzavanenge veishandisa kurapa hosha dzavangadai veirwara nadzo.

Mumakwasha munowanikwa wo mitombo yakasiyana-siyana yakaita segehlani iyo ino shandiswa kurapa hosha ingangodai ichiwanika pamakanda edu zvekuti tikango padzodza chete hosha iyi inobva yatopera.

Antu tinokurudzirwawo kuti tiryewo zvikafu zviya zvinobva kumunda kwedu zvingangodai ngematikiti izvo zvinoita kuti nyama dzedu dzigare dzakahlamburuka dzisangokasira dzakabatwa ngematenda.

Mutombo inooneka mumasango unoshandiswa kurapa hosha dzevantu dzakasiyana siyana kuti dzinedzichiperera munyama dzevantu nedzimwe nguva vantu vashinji vanodzidakarirakarira kudzishandisa pasina mutuso.

Mitombo inovanikwavo mumakwasha kana mumashango iyo inogona kunge ari mapande embiti kana mashakani embiti. Ayo anoita zvekutwiva kana anoita zvekutsengwa omedza muto vacho kuti ukwanise kupora.

Mitombo inowanikwa mumashango iyo inoshandiswa kurapawo hosha dzakasiyana. Mitombo iyi ingangodai iri ngaka, guku kana ana tsangamidzi.

Eyaa mitombo yemumagwasha inotidetsera pakawanda maningi. Ngedzimweni dzenguva tingangodai tisina mithuso yekunotenga mitombo yechiyungu, asi tinongoushandisa mitombo yatinowana mumagwasha kuti tikwanise kurapawo matenda atinenge tichirwara nawo.

Vantu vakange vasina kutusa tinoona kuti vanoendawo kumashango kana kumakwasha vechinotsvaka mitombo iyo inoita kutivakwanise kuzvirapa kana vasangana ngedenda uye denda iri rikasire kupera

Mitombo iyo inoshandiswa ngeantu kurapa matenda akasiyana siyana inowanikwa mumakwasha, mitombo iyi ingangodai ari mashakani kana vana vembiti avo vanoita zvekuryiwa kana kutsenga tomedza muto wacho kuti tipone muhosha dzatinenge tichirwara nadzo.

Mitombo yavakuwanikwawo mumashango iyo yavakushandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana. Mitombo iyi inongodai ari mashakani embiti kana kuti unongodai dziri nzinde dzemiti.

Mitombo inowanikwawo mumashango iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana mitombo iyi inosanganisira makwandi embiti kana mashakani embiti.

Vanhu kana vakange vasina mituso yekunotenga mitombo kuzvitoro vanoenda mumakwasha apo vanonotsvaga mitombo yemumakwasha imomo yakaita semashakani embiti vouya navo votwa vobva vasanganisa nemvura vobva vamwa vobva vatopona pahosha yavangangodai vechirwara nayo.

Eya mumashango tinoonawo kuti munowanikawo mbiti idzo dzinoshandiswa kurapa hosha dzakaparadzana mbiti idzi dzingangodai dziri migwavha kanamipirikisi kana mindimu idzo dzinoshandiswa kurapa hosha dzakangodai ngemabesha.

Mitombo inowanikwa mumakwasha iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana-siyana, mitombo iyi ingangodai ari mashakani embiti kana nzinde dzembiti kana kudai ari makwati zvakare zvekuti anoitwa zvekukwatiswa nemvura uye vantu vomwa kuti vapone.

Mitombo inowanikwa mishango iyo inoshandiswa kurapa hosha dzaka siyana siyana mitombo iyi angangodai ari mashakani embiti kana nzinde dze mbiti dzinenge dzichingo shandiswa kurapa hosha.

Mitombo inoonekwa mimashango iyo inoshandiswa kurapa hosha dzakasiyana siyana. Mitombo iyi inogona kunge ari mashakani embiti ayo anogona kuitwa zvekutsenga kana kubika uye wobva waita zvekumwa mvura yacho wobva wapora kuhosha yaunenge unayo .